kunino hawaasi hayiiqerea leewi riizoorte leellishanno leellishaancho gannoyiihanna hayiiqete aana hadhayi noo markawe leellishanno

Kunino timirtete ministericha ikkinnohu biraanu neggaho. Pirofeeseri biraanu neggaho. Lamente kiisera anga eesse uurre noohanba isi ledo noo mannoota leellishshanno.

Kunino leeltayi nooti babbaxxitinno muuziiqu massaarubba muuziiqu massaara gitaare leellitayi no. Gitaare noota la'neemmo.

Kunino babbaxxitino barccumma qodunni loonsoonni barccumma leellishshanno yaate. shiimamaadda barccumma yaate.

Tinino leelitayi nooti amanuel hibrete cherche nab sheerinigi yitanote, porogiraame azagajaewotera hateera wongelu sircitera fullite kaase godo'lateni babbaxewo wuddidire asate fullitino insa udidhino uduunena insa leelishano

Kuni dammo leellishshanni noohu godda'amino kaameeli woy looso gudino kaameeli uurre noota leellishshano goommuno noota leellishshano baaychuno dammo babbaxino caatete obba tungoohu noota leellishshano

tinino oo o tini oo o gowaze woyimi dancha guma abbino beetto timirtete mini ee darekiterichi shallamayi no shillimmaate leellishshanno.

Tini dammo leellishshannohu harretenni aana harrete aana babbaxxinno waasaoo lawewoore hogombe gaxaretenni katama qolle gannayi hee'noyiita leellishshanno harrete aana hogombooyi hogowo leellishanno.

Tinino jawa dubu leelano dubu ilaalu aana dubu no hakuyi dubi aana babaxitino kalaqamu muro labewooti hoomeo lawiyori gido leelano

Tinino sidaamu manni baalunku fule urdesinna siqqosi baandeera haare qolosi uddire uddano uddire mitteenni harayi nooha sidaamu manna leellishshanno.

Kunino sayinete worroyi buurunni cuukkinoonni waasaati yaate. Waasa sayinete worroyiha waasa leellishshanno milikkitaati.

Kawiicho jawu manchi manatsire wodhe karawata wodhe wo'ma uduunne uddire laptoppe la'ayi noota gashshootu giddo moote ikke mitto ikkeeha la'ayi noommo.

Tinino caama mayi seemo caama leelishano wedellitete caamati

kunino seennu wedelli ganba yee lee wedelli seenni uurre hasawayi noota leellishshanno badhensaannino jawu manni ofolle noota leellishshanno misileeti.

Kunino angate loonsoyiha sidaamu liyyu hayile kibdete kayissanna la'neemmo yaate.

kunino leellanni noohu caatete gatenna caatete gati giddoonni dammo babbaxitino giraaweellu haqqe noota leellishshanno yaate.

Tinino leellishayi nooti duume barbbare, duume barbbare taayiinse ka'ne duunnoyiita leellishshanno duume barbbarete muro taayinsoonniti leeltanno.

Kunino damo leelitahu Alibani lamu geeri sidaamu budde na sidaamu galichooma agadhino garini uddidhe wogansa agadhite hadhayi noorena insara alibaani damo babbaxitewo laballu wedellu uddunu mini noota leelishano

Kunino gaxarete quchumi gido wedellite haqqe bo'canna wedellichi dammo uure suuqete qoqqore hiranna leelishano

Tinino jawa booti woyi handi hando goshooshayi noo wedellichi beetti badheenni wedellichu gananna albaanni dammo wedellichu goshooshanna hondo haa'ne ha'nayi hee'noyita leellishshanno misileeti.

Kuni bayichino babbaxxino ufuuffa usurroyi babbaxxino dimi layiteno mittu wedellichi mitte wedellite hagiirsiisate wodanu sile raa asse isera piromiise..

Tini leeltayi nooti qaaqquullu caammu mine sharunni doogote aana loonsoyi jarkeennubba leellishshannonna doogote suuqe ikkiteewo gedenna qaaqquullu caamma hirraayi suuqeeti

Tinino magannite gambora ofolle Magano maga'nayi noota leellishshanno yaate.

Kunnino sidaamu wolayitu geeri wolayitu budenna budensa agare hasaawayi no hasaawanna mitimmansa leelishano.

Kunino babbaxxinno sidaamu budu tima, adonna shaanu babbaxxinno sidaamu budi sagale leeltawo yaate.

Tinino doogote aana farashshoho hogombeenna farashshunna farashsho masagaanchu haranna farshshunna farashshu massagaanchi albaanni mittu wedellichi addinta qaafe garanna leeltawo.

Kunino babbaxxino sidaamu bude woga leellishshanno xilte ee shaafeeta qooncho gereere lawinnore leemma lawiyoori ee sidaamu woga sidaamu bude leellishshanno uduunnichooti.

Leeltayi nooti bokserete yinayi motore eee xexxerrisu xexxerrisu aana noo beettii lellayi no yaate bokisere xexxerrisu yaano

Tinino sidaamu dagoomi qoqqowi amalete mini milikita leelishshannote yaate sidaamu dagoomi qoqqowi amalete mini malaate

Kuni leellayi noohuno babbaxxitinno qaaqquullu rosu mine ofolete rosonsa harunsitayi noo gedeeti leellishshannohu yaate qaaqquulle leellishshanno timirtete mine.

Kunino sidaamu daganna dagoomi leellishshannota sidaamunnita qolo uddire qolo uddire nooha sidaamu gashooti gashsheeha leellishshannote.

Tinino korreentete korreentete gaane leellishshanno yaate. korreentete gaane lame poolera gannoyiti leeltanno.

Kunino leellayi noohu paappaayyu gumanna mangote gumi noota lellishshanno mitteenni paappayyunna mangote guma leellishshanno yaate.

Tinino leeltayi nooti baarzaafete muronna baarzaafete haqqe isera dammo gonnetenna gonnete darroyiiti bale leeltawo yaate.

Kunino dubbu shiimmammaaddu woyi sherebi yinanni dubbu muro leellishshanno jajjabba haqqe ikkitiwokkire kayinni shiimmammaadda dubbu muro leellishshanno dubboho.

Kunino timirtete mine leellishanno. Timirtete mine tamaarsiissayi noo meeya astamaartitte woyimi rosiisaancho leellishanno tamaarsiissayi nootanna tamaare tsaaffayi noota iseno kolishshu saleedira tsaaffayi no.

Tinino leellishshannoti masoowe leellishshanno. masoowe babbaxitewo sargete ikko jilaho uuyinanni masoowete milikita leellishshanno.

Kunino babbaxxitino zigijjitera qixxeessinoonni sagalete ayinate woyi dana leellishanno babbaxxitino sagalete daabbo laweyoorinna kezza ayiibeoo laweyooreeti yaate.

Misileta anaanni leellannohu sidaamunniha budu uduunne udirenna biife nootta leellishshanno

Tinino leellishshannoti qaaqquulleho, qaaqquullu saamuna, qaaqquullo looshshine qaaqquulluyiita dammo shumaara woyiite shumansa qoxaxarraa daapereoo leellishshanno.

kunino dammo leellahhau malawu mine malawo usurre duunnoyiitanna malawo dammo xorshinanni baaldenna malawo mazzannanni miizaninna malawo hiranno beetti leellanno

kuni dammo sidaamu daganna dagoomi leellishshannota wo'ma sidaamu uduunne uddire qolo uddire urde amaxxe noota leellishshanno urde yaate

Kunino leellayi noohu fanoo ikkino caammi goguyi loonsoonni caamma fano caamma leellishshanno yaate.

Tinino sidaamu bude sidaamuyiha woganna sidaamu bude leellishshannota qolo uddidhe gereere angase amaddiwota leellishshanno.

Kunino leellayi noohu baaqulchu jawu baaqulchu noota leellishanno.

Tinino leeltannoti elektirooniksete mine babbaxxitinno ispiikere babbaxxitinno shiwote suuqe leellishshanno.

Tinino leellishshannoti wedellu wedellu batirewoota wedellahono, mittu wedellichi dammo kawa alba kawa hige afoo fane noota hakkoye leellishanno, lowo wedella leellishshanno.

Kunino murote irsha leellishshanno. Murono woyi murote gati leellanno. Murono babbaxxitiwoti noota xiqili goommenete muro leellishshanno.

tinino leeltannoti elekitiroonisete suuqe babbaxxitinno jippaaze mobayiilubbanna suuqete giddo noo uduunni leellanno hattee suuqete giddono wedellichu leellanno

Kunino amooru gedelera wee'nichu beettoho aanaho ofolle wee'nichu aaanno beettu aannota lawuuze itanni no yaate wee'nichu.

tinino ee weesete kaashsho leellishshanno weesete kaashshi biifinnoha ee wo'minoha weesete kaashsho leellishshanote weesete kaashsho yaate.

Tin damo hoowete hoowe hoonboyitara timrtete mini gidooni no, timiritete minra hoowe hoonboyitana timiritete gidonino damo noo haqqena doogo leelishanoho

Tinino coommado woxi worre saayiinete biiffanno saayiinera woyi kasaamete yinayi saanera iibbitinno woxi worre maalunni dammo kawaanni maala worre hee'noyiti leeltawo.

Kunino leeltayi nooti haqqete huxxinoonni huxxanna huxxaho furchono qorqqorronna, keza qorqorrote mini leellanno yaate.

Kunnino qaaquullu maxaaffa annabbabayi nootta leelishanoti ikkitano yaate.

Kunino leelayi noohu taabor ilaali worooni noota bayicho biiffino hayisso hayissoteno aana kayinse he'noonihu alikurya yinani laalichi nootana tabor ilaali woriido leelishano

Kurino leelayi noohu electronkisete woym motore balashaewo mobayilubba loosayi noo beetina lowo mobayilubba leelitano

Xa tinino gooro leellishshanno goorote gooro qolte haadhe hadhanno shiima doogo kincho tungoyi doogonna bexaami mereerima doogo leellishawo.

Kunino leellaahu omolcho omolcho xaanxoyi omolcho mixashshotenna sasu baccichi giira woroonni nooha kezza bohaala giira woroonni nooha omolcho leellishshanno.

Kunino itiyophiyu federaalete tsaxxitu ayirrissawori massaaranna insa leellishshannote hawaasi hayiqewa yaate.

tinino leeltayi nooti seekkenna biiffe sidaamu bude uduunne uddidhe babbaxxino woganna halaalese agadhite biiffanno seemo leeltanno yaate

Kunino leelayi noohu goda'anitinoa moolitino baato kinchu batirino baato qarruni gananitino baato leelishanota ikitano haqqeno noota leelishano

Tinni wedelitteno leeltanoti sidaamu Bude sidaamu maafuda leelishanota budese agadhite budu gari udidhe biife kiceseranna ga'acise aanna mallaate asedhe noo wedelite leeltano.

Kunino sidaamu baahil addaraashete giddo noo babbaxitino sidaamaho jaware loosseewoorinna sidaamu daafira waaga kaffalteewo mannooti misileeti yaate

Kunino sidaamu afiinni nabbawanna borreessa yaannoha maatos woldegorgisihu tsaafinohu 2019 maarote dirinni megga peebiliishi yinannihunni looasinnota

kuninio babbaxxino irshi leellawo badalate irshinna haqqe dubbu gonnote noota hakkino qaxxale quchumu minnubba eeltannotinna

kunino babbaxxitino wedelli miteenni ofolte noota leellishshanno lowohunni alba higge la'ayi noota leellishanno

Tinino leelitayi nooti umoho duhino beeti alba woro hige haranana keza damo duume hayisso nooki moola baatona shiimu quchumi leelano

Tinino mannu buusaho tara amade buusa fulayi no yaate buusa fulanna leellishshanno rati woroonni wayi no wayi anaanni buusaho hadhayi no yaate

Kuni leellaahuno dambetenni seekkine loonsoyi diidu qafo batinye diidu qafonna diidu minira dammo loonsoyi biifanno mini leellawo.

tinino leeltayi nooti affini sidaamu budenna sidaamu bude leellishshannoti loonsoyiiti sidaamu afiinni lonsooyi filme affini yitannoti sidaamu woga leellishshanno.

kunino leellayi noohu giwirinnaho giwirinnu giddonni qunqumado shaanana ee qunqumqdi shaani ledo minna leeltanno yaate

Tinino miteeni wedellu labballina seenu liyu hayile polise dubbu gidooni miteeni leelitano

kuni dammo gati murooti gati muro woy gaatate muro woy gaardenni yiannnihu gaatate akkawaawrea heerannohu sagale coommishsate ikkeyooha hakkoye kultanno sagale coommishate xaqqa'minanni murooti

Kunino leelishayi noohu wedellichu zaaffunni baatto umayi noo gede ee wedellichu zaaffunni baatto umayi no.

kunino lamu kuminna tonaa lamalu itiyophiyu malta hawaasi hayiiqera diru gimmaashete maratoone egensiiissannote yaate

Kunnino leelayi noohu tts huxinna tts koleejete huxi huxaho qoleno gidoonni noo babbaxitino haqe leelishanotte.

Tinino leeltayi nooti woy maga'note woyi sirbbahi ikkitanno gitaarete dana leellishshanno baqa ikkewo dana noose gitaarete hakkoye leellishshawo.

Tinino Magano maga'nate ikkitino gitaare yinanniti zammadhate xaqqa'minannite yaate. gitaare leellishawo.

Kuni dammo leellayi noohu mastaawoqiyaaho giloori faasili zewudu xeqilaalla yemilewu leellayi no hakku demo raa ikkewo gedeeti maastawoqaho yaate.

Kun leelitayi nooti damo mayiti urite no gedena mayiti bolaale qodhite na qawatose leelitan, mayi beeto urite nootana iseta qodhose leelishano

Kunino leellishshayi noohu taboori ilaalira woroonni noota huxxana doogo leellishanno

Kunino leellayi noohu sidaamu baanke ikkitewo egenshiishate laxxanfoonni woyim gannoonni misile woyim egenshiishsha leellishshanno.

kunino badheenni ofollino manni mannaho albaanni dammo sidaamu qolonni loonsoonni madirake aana sidaamu gashooti ikkinohu magileca woyim tumo aannaati la'neemmohu.

Kunino wedellichu ufuufayi noo gede leellanno. Boombe raa assine loonsoyi muuziiqu massaara ikkiwoha ufuufanna laeemmo.

Kunino alatti cuukkote sini nibi internaashinaale baanke hintsi leellanno. Hakkuyirano lamu beetti motorete hadhanna leellishshanno misileeti. Alatta cuukkote nibi baanki sinaati yaate.

Kunino sidaamu afiinni rosiisaanote biddishsha umikki kifile qixxeessanno Asefa Ammajje, Ayelech Tesema, Felekech Fikadu, Belaye yaannoho.

Kuninono leellannohu adimaasi hotele yinanniti hotelete loonsoyi egensiisate loonsoyi boorde woyi maastaawoqu adimaasi hotele leellishshannoho yaate.

Kunino sidaamu daga qolo uddidhe meyaatino sidaamu bude leellishshannota sidaamu bahiilinna turiizimete halaafichi Agegno Jagohu sidaamu bude leellishanna la'neemmo.

Kunino addaarro fiche biddeessa worranni shiqino coyi fooliisho fooliishuwa giddo xawinsannite yitannoti babbaxxitino borro leellitanno

kunino kunino loosame goofinokki fooqe leellitanno ee onte daraja ikkitinoti loosante gooffinokki fooqe.

Hakinino sidaamu dagana dagoomi bude leelishanota faaro kaddani geeru noota leelishano

Tinino babbaxxitinnoti poolisete mannooti babbaxxiwo manni ledo polisete loossiwo uyinoyinsaha sertifikeettete gumansa amaxxite leeltanno.

Kunino sidaamu wedelli sidaamunniha bandeera haadhe sidaamu woganna sidaamu wogga leellishshanni doddayi noota leellishshanno

Kunino saa haayiisso itanna, saa leellishshayi no yaate, saateno badheenni lowo lali haayiisso itayi noota, haayiisso itayi noota leellishshanno yaate.

tinino leeltayi nooti mannu woy bunaho wodhine angayiiti godowa ga'miro corqinayiiti xeenaddaame yinayiita godowu ga'mora mannu demmo bunaho wodhe agaate xeenaddaame yinayiite

Tinino dikkote giddoonni mannootu waasa usure hoofichote waasa usure waasu dikkora waasa hirayi nootanna hidhayi noota Lee.

Kunino jawa haayiixu haayiixu irshshi leellawo haayiixu irshi gonnera dammo minu noota weese babbaxxitino haqqubbanna dubbi noota leellishshanno.

Tinino usurante noo haqqe leellitanno, babbaxitinno garinni usurroonni haqqe leeltayi no. Usurroonni haqqe woyi boncoonni haqqe usurreeti leeltawo.

Kunino leelayi noohu alibaani haqqe noota haqqete alibaani damo biiffano adaamu qoriqqoroni minooni mini leelawo doogo kawana ka'ani dooga leelitawo

Xa kunino babbaxxitiwo muro leeltanno. Shiqo shiqo feestaalete worroyiti, waajju tumi mitteenni lamunku worroyi qimamubba leeltanno yaate.

Kunino leellaahu meyati uddidhino uddano wo'ma uddano uddidhinota meyata ikkitinota leellishshannote yaate

Kuni leellanni noohu jawa ceicho ikkeehu abbaakkodda yinayi ceichi haayiqete woy hawaassi fiqir haayiqete akkawaawe afamanno yaate aasa woy qulxu'micho itanna leellishshanno siile ikkitanno

Kunino kaajado paarte kaajjado mootimmate hegershshira hasiissannote yitannoti boorddete aana noota leellishshanno.

tinino leeltayi nooti batinye mangote muro kayiinse ka'nenna nooti mitteeni batidhinoti mangote muro ee mangote gumi leellayi no

Tinino leeltayi nooti babbaxxitino hayimaanootete hayimaanootete manni mitteenninni batinyu manni harayi noota makiinnano kaameelubbano noota leellishanno

Kunino jawu wayi harayi nootanna jawu wayira jawu lagira gonnetenna lagaho no haqqubba leellishshanno

Tini leeltayi nooti damo huurote massaaraati huuro aano massaarinna babbaxxitewo maayiikke chaarje assinayi hee'nonni gede leellishshanno.

tini dammo leeltayi nooti angate loonsoyi udulumi udulumu cu"a leellishshannote yaate babbaxxeyo sayiize noosi udulumanna cu"aho yaate

Kunino angate loonsoyi midaancho leellitanno yaate. Midaanchote midaancho midaanchubba leellitanno yaate.

Kunino usurame noo lali leellanno saada, usurantinno saada leellishshannote yaate.

Tinino quchumu mine bunu mine mannu ofolle noohanna buna dammo shiqishshayi noo beetto bunaho dammo albaanni noo doogo doogote aana hadhayi noo wedella leellishshanno.

Kunino lellayi noohu jawu dubbi jawa dubbo ikkewoota kalaqamu dubbinna kalaqamu dubbira dammo gonnete weese noota leellishshanno.

Kunino waa wayi inna waayii fooncho leellishshanno wayi..waayi gaminna gama wayii foonchi leellanno.

Tinino haqqichote damatte leelrayi no haqqichote damatte aana noo nigga woy anase omolcho leellitaate

kunino leellayi noohu woy maga'note woy sirbu uduunnicho ikkinohu gitaarete yinanni massaraati yaate

Tinino leeltayi nooti fettenne yinaayiiti, ee fettenne leeltayi no. fettennete yate, umo fixxi'nanni umo fixxi'nanni fettenne.

Tinino leelitayi nooti sidaamu daga sidaamu mootimate qoqqowu hunda jajjabbu manni jajjabbu geeri ofollite sidaamu bude leelishano uduune uddidhe miteeni offollite noota leellishshano

Tinino leellishshannoti misile fichee cambalaalla lamu kuminna tonaa shoolu maarote dirinni sidaamu dagoomi woga turiziimete ispoortete biiro kayissinnota leellishshanno.

Kunino rosu rosu ooso salfe amadde rosu minira eanna leellishshannote yaate.

kunino hawaasi quchumi turizimete gedo ee bokilete yinayi mastawoqibba la'neemmo yaate

Kunino alati cuukote quchumi manara leelishano alati cuukote quchumi manari gido noo minbaasubana hate qooxxesa leelishano

Kunino leellayi noohu itiyophiyu makkalakkiyu polise itiyophiyu liyyu hayile mitteenni ofolte noota leellishshanno jawa addaraashshe giddo leeltawo.

Tinino leeltayi nooti murmmurroonni paapaayyu muro ikkittinnoti mannaho itate mannaho keereho dancha ikkitinno ise murmmurroyiita ise leellishshayi no yaate.

Kunino meentu, qaaqquullunna polisichu ofollenna seennu wedellino xullote uurre la"ayi noota leellishshanno.

Tinino meyate uddano worroyite yatte. Meyate jakkeetta hirate worroyiho yaate.

Tinino si"ile hawaasi quchumi bahiilenna turiziimete ispoortete memmeriyi qixxeessinno bahiilaawe tsifate gallatsanno sidaamu fichee cambalaalla ayirrissanno geerri babbaxxitiwo si"ilubba leellishshanno.

Tinino leeltayiinoti gitaarete zammadhinayiite gitaarete massaari leellayi no yaate gitaarete.

kunino leellaahu babbaxino haqqichi giraaweellu hoommete daguwu babbaxino haqqichi haqqe leellishshanno.

kunino dammo lowo irsha lowo irshi ee xiqili goomene woyimi ququmadu shaani latishsha leellishshanno yaate.

Tinino shiima suqe leelishanno bulee, buna, badalanna babbaxino shiimadare amaddino suuqe leelitanno

Kunino leellayi noohu geedimu gare noota, geedimu aana dammo cea dammo isira aanaho goxxe noota leellishshsnnote yaate. geedimu afoo fane noote.

Ee tinino affini affini affini yaa sidaamu bude ikkiwo gede leellishshanno affini yinayi filme wosina gaabbanzoyitanna ise affini daafira uyinanni egenshiishsha leellishshanno.

kunino sidaamu mootimmate gashhooti giddo doorantino angase kayiisse xaaro e'annota leellishshanno

yawu kunino budu uduunne uddirino uminsarano dammo babbaxino sidaamu leellishshanno raa wore medaalubba amadino seenni leellanno istadoome loggituyiitera yaate

Jerkeenubba tinnino jawa geesha xurtino jerkeenubba waaho Tara amadisiinseenna jarkaanubba diroonniti leeltano.

ee kunino leeltayi nooti ee giraaweellu haqqicho darchooti leeltayi nooti giraaweellu haqqichonna giraaweellu darchi leelanno.

Kunino awaasi quchumi awaashete baanke hintsa leellishanno hawaasi quchumi piyaasaho awaashete baanke hintsa leellishshanno.

Tinino leellishaahu waajjuullu gobba mannooti nootanna sidaamu woyimmi itiopiyu daga gonnensara uurrite sidaamu bude leellishatenni assinayi hee'noonni towanyooti

Kunino sidaamu quchumi kantiiwa ikkinohu xiraatu beyyenehu sidaamu budita seemma uddire noota isirano dammo gonnete uurre sidaamu bude gallatsayi noota leellishanno

Tinino leeltayi nooti kaameelu uurre noota, kaameelu giddo mannu uurre noota kaameellaho kawaanni damo mannu ooso uurrite leeltawo quchumu giddooonni yaate.

Tinino qaaqquullu keeshshanno woyim hitsanaati maaqqoyya qaaqquullu keeshshanno bayicho qaaqquullu albaanni ofolle insara albaanni demo insa tamaarsiisaawoti uurriteenna mitteenni ogolte noota leellishshanno.

Kunino sidaamu sagoomu qoqqowi mootimmate pirezidaantichi Desti ledamohu qaaqquulle heeshshi yee qaaqquulleho keere aannanna qaaqquulle cabbaxanna la'neemmo.

Kunino itiyophiyu giddo ayiirrinsanni ayyanna giddo mittoho ximiqatu ayyaana woy baale ayiirrinsanna hakko no mannanna zuuriyaho qarra hoolanno poolisichi noota leellishshano misileeti

Kunino Addunyi duumoho leellawo Addunyi duumoho sidaamu baabbu woga leellishshanna leellitanno

tinino umoho buudhinanni qiwaatubba woyiimmi bisoho ikko umoho buudhinanni qiwaatubbaati yaatena insa leellishshanno

kunino leellayi noohu hinkote xaginsanni kilinke leellishshanno hinkote babbaxxitinno xagga uyiinanni yaneeti yinannite xirsete speeshaaliste kilinikeeti yaate

Tinino leellishayi nooti muro borbodhote muro leellishshanno, babbaxitino borbodhote muro. Borbodhote yaate.

Tini leeltayi nooti godda"antino baatto woyimi baatto lolahunni sholoolantino baatto leeltannotaati xawissannohu

Kunino uurre nooha Toyota yinayi makeeni kaameela leellishshannon yaate. Toota yinayi kaameela leelliahshanno.

kunino timaattimete murora sinise harara babbaxxinno xushshubba babbaxxino hocco usurre haqqe ganne isera daallase ikkasera loonsoyi babbaxxiyo loosi leellanno

kunino ee danbete biifannohu ee sidaancho mine leemmunni loonsoonnihu sidaanchu mini sidaanchu minira badheenni biiffanno addintanni haanja hayiisso gonnetenna keza beqooxeessaho dagmo barzaafete muro leeltanno

Kunino bajajete gido bajaje kadanohu bajaaje kadana bajajete gidiido leelishano bajajete yaate

Tinino Sidaamu geercho ikkinnohu Tefera Qeenfato qixxeessino pirogiraamera qaalesi aanni no yaate.

Tinino doogote aana beetto meyaati motorete aana leellishanno. Taaboori mantsirete mini maastawoqi akawaawe ise leellishanno.

ee tinino wedellu mannimate guunto assayi no gede leellishshanno te yaate labbalunna seennu wedelli.

tinino gateenni woy gaatate woyiinimi gaatate woyiinimmi gaardeni yinani badheenni shaanunna shaanahono badheenni weese noota leellishshanno shaana gaatate noo gede leellishshanno

TInino doogote biiffinno doogo woyimmi koliderete limaate koliderete lonsoyi haaro doogubba mannu harannanna hatte koliderete giddo loonsoyi awabbanna doogga leellishanno

Xa kunino leellanni noohu hanaanisa hananisa hananaasu muro woyi hiiqqinoyikkita gate hananasu muro ikkitinota leellishshanno hananisu muro

Kunino sidaamu dagoomi sidaamu woganna wogga leelishano jajjabu geeri sidaamu budu qollote uduune udidhenna angansa urde amade leeltano wedullu uduunu minni leeltano.

Kunino leellayi noohu jawu jawu hintsi bereketi moole ikkiwohu gonnesinna gonnesi leellayi no yaate.

Tinnino soojjaati sidaamu zoone daaye kattami woyi daaye quchumi gido nootta layinki doyicho rosu mine leelishano.

kunino sidaamu qoqowi ee mootimmate ee ikkinnohu sidaamu liyyu hayiilete ee halaafichi mayike amade coyiirayi no yaate.

Kunino mashi allahi gabiyu dikko widoonni geerchu sidaamu daganna dagoomi bude agarinno garinni uddire urdesi adhe haranni no yaate.

yawu kuni dammo jajjabba manna sidaamu geerranna seemma uddire siqqonsa jamade jajjabbu manni uure sidaamu bude leellishshanno mininna qoxeessi leellanno

Kunino mannu dhiwamiwo manna akkantayi noo nersoota woyimmi darate looso loossayi noo gede leellishshanno yaate.

Kunnino sidaamu daga leelishanohu jawa ikkinohu sumudu mislilenna gawureeli betekiristaane leelishanota.

kunino ee ortodokisete amanyote ayiirrissanno harunsitanno mannooti taawoota haadhe hadhayi noota leellishshannote yaate.

Tini damo la'nayi he'noomoti sidaancho sidaamu giddo leelitawo mango mangote yinayiite, na ise damo mannu abbe rayi ginboollu giddo wore ise abewooti leelitayi no mannu damo ise la'ate zuryaho uurre noota leelishano

Kunino leellannohu timaaattimete muro aana timaattimete dammo hadhara loonsoyi babbaxxinno sinise haranno gede assine worroyi xudda usurroyitanna haqqicho dammo worroyita timaattimete muro leellishshanno.

Kunino damo sidaamu gashooti peresdantich dest ledamohuna federalete maricho ledo baynere muritayino

Kunino sidaamu miidiy netiworkera esi emi ennete odoo saayisayi noo, odoo saayisannoha beetto leellishshannote yaate.

kunino leellanni noohu muuzete suuqe leeltanno miizaanu noota miizaanu babbaxitino giraamma nootanna muuzete muro noota muuze leellishshanno yaate.

kunino wedellu caamma, caammubba noota leellishanno wedellu caammubba leellitanno yaate waaju no, kolishshu no wedellu caamma.

Kunino leellahu katamu giwirinni latishshi worooni babbaxitino weesete kayishi babbaxeyo xaasi aanna murumuroni jarikenate aana qalamete uduunichi aana kayinsonitta leellishano

Kunino leellayi noohu katamu katamu giwirinna yinayiho. Katamu giddoonni loonsoyi raa leellishshanno yaate. Babbaxxitino muro leellishshanno.

tinino leeltayi nooti danbetenni sidaamaho olameyoohunna taaggalameyoohu sidaamu bayiiriidi manna leellishshannote yaate

Xa tinino sidaamu budinni hoficho yinanni umo fixxi'nanni angatenni loonsanni hoficho leellishshanno yaate sidaamu budunni hoficho

Kunino waasa usurroyi worroyina waasaho albaani amuwu ofolle noota leellishshanno waasu usuramewoha leellishshanno

Kunino babbaxxino jajjabbu sidaamu daga gashitino mannoti uddidhino budu uduunni leellishannota ikkitanno

Kunino luulu meedira wedellu luulanota leelishano luulu bayicho wedellu kowaasete luulitayi no yaate

tinino leeltayi nooti hellakkote hellakko amande woy hellakko amande looonsayi hellakkote raati

Tinino qoxessaho huxxunna jawa haqqicho urrite noota badheeno gatu noota gatta leellishshannota ikkitanno

Kunino sidaamu dagoomi qoqqowi giddo gaxarete katami woyi gaxarete quchumi babbaxxitinno minnanna gaxareeha leellishshanno.

Kunino leelitayi noohu Koni maxaafi qixaawinohu amerku daga alamete latishi urinshi afinooni woxuna ogimate irko asitanota leelishano

Tinino babbaxiteewo shaanunni maalu ledo loonsooyita quuphenna babbaxiteewo sagale loonsooyita woyimmi qaamatto leellishshanni no yaate

Kunino caammu woy silipperete yinanni suuqe aana babbaxxitino qaqquullu caammi fano ikkeyo caammi ee madaabbaru giddo nootanna suuqete noota leellishanno

Tinino leeltayi nooti odakkote odakkote haqqi darcho shaqqenna haanje nooha odakkote darcho leellishshanno

kunino zinjibillu leellayi no zinjubillu peestaalete usurame zinjibillaho yaate udulle sha"e anganni zinjibillaho yaate

tinino sidaamu daga woga leellishshanno uduunne udidhena sidaamu geerchi gobba manchi woyimi faranjichaho koote uddisiisanna leellitanno.

tinino dammo dikkote giddoonni usuraminno waasinna waasa dammo ofolle agareno meenti leellawo waasu dikko yaate

Tini leeltayi nootino mitteenni Maganu mine zammadhitayi noo zammaraasine leeltayi no yaate. insa leellishshannoti yaate insa milkiteeti yaate.

kunino dammo wayii du'namanna waayi baanbunni fulayi no waa beetto dammo xorshshidhayi noota jarkaana worre hee'noyiita leellishshanno.

Kunino leellayi noohu seeraho farconna tiro farci'nanni bayicho ikkino gede leellishanno

Xa kunino hashshe heereenna hashshi yannara harayi noo kaameeli kaameeli xawisirinno kaameeli leellannonna kawa albano ale hige haranni noo kaameeli leellanno yaate.

Kuni leellayi noohu qaariya woy barbarte barbare lowonta leellitayi no barbarete irshi barbare leellitayi noo garaati

Kunino leellayi noohu kaameelu harayi nootanna kaameela leellishshawo, kaameelu dammo kaameelu albaanni dammo beettu kawa hige daannota leellishawo.

tinino leeltayi nooti sidaamu polisete malaateeti yaate ee sidaamu polisete aanaho woyi gagasoho ga'nanno malaateeti yaate.

Kunino nafaru, nafaru leellayi no nafara usurroonni saadanna daguchu haqqinna buluulo dunnanni baayichi noota leellishanno.

Kunino leellyi noohu birru birrubbanna birru damo keza bohaala qirccaho murroonni maalanna hakkuuyiira demo qirccaho kaffallayi birrubba leellishshanno.

Kunino leeltayi nooti sidaamu budi qolo isikaarvr wodhitewo mannooti albansaanni dammo babbaxitewo sagale qixxaabbinota la'ayi nooti

kunino leellanni noohu ortodokisete ee amanyoote ee harunsanno manni uddire nooha daaqoone uddidhaaha kofiyanna uduunne leellishano.

Tini kawiyo leeltayi nooti sidaamu itiyophiyu baandeeri sidaamu baandeerinna babbaxxinno bandeeri sutame noota leellishshannote.

tinino sidaancho timaatime noota timaattimeno dammo hattonni babbaxxinno xiiginni ganante bushaabbe noo timaatime leellishshanno.

Tinino leeltayi nooti albaa nooti bashanqu murooti. Hakkiino sa'e dammo bolokeettete mirte leellitanno. Kawaa gonneteno dammo beettu leellanno. Bolokeette amarrantayi bayichooti yaate.

Kunino sidaamu buni uduune udidhino baxitinoti agegno jago na babaxitino sidaamu buni peresidanitichi anibeseo leelitano yaate

Tinino sidaamu daga sidaamu bude agarte uddidhe biiffenna seekke mitteenni mimmito amadde hadhayi noota leellishshanno.

kunino danbetenni wo'mitino haqqete dubbo leellishanno haqqete dubbi lamewa baddeyooti mereeroho shiima doogo nootanna haqqe danne leellishanno

kuni xa leellayi noohu biifino mini biiffino gibbe eenna fooqete mine leellishshannoho doogo kobistooneeta leellishshanno yaate.

Kunino musiliimete ammano harunsitanno lamu sheekichi uyinoyinsaha loosu raa amadde leeltanno

Tininuo diiddu qaffo woyim diiddu qaffo zemenawete woyim ee xa dagino qaffo diiddu qaffo leelitayi no diiddu qaffo dagimo amadayi no wedellichi leelayi no

Inna kunino badalate badalate muro giddo mannootu badalate muro la'anna woyi hakko leellitanni noo gede leellishshanno.

Kunino sidaamu qoqqowo bahilina turzimete halaaficha ikkinohu ageyno jagohu sidaamu qolo sharbe uddire leellano.

Kunino quchuma leelishanote, quchumu aana hashshe heerena hashewo caabichi leelana kaameluba mannu haranana quchumu gido noo haqqe leelitano

Kuni itphiyuu xeqilayi ministerichi Abiyi ahimedihunna galtesino Zinaash Taayaachoti nna sidaamu pirezidaantichi Desta Ledamohu ledo noota leellishshanno.

Hattini leeltanni nooti badalate muro badalate kaashshi noota badalate kaashshi leellishshanno baayichooti maaleti newu

Kunino leellishshannohu zambiillete zambiillete batinye zambiille, jooke , zambiillubba hirranni suuqe leellishshannote yaate.